Abalenzi nha abaghala aba vaire yunifoomu dha pinka ba ghanike emikono era nga ekifananhi kilaga kya kubinga nga bali mu kibiina nga ekibiina kinho kya zimbibwa nga mbawo, abandhi bali be mereire ate abandhi kubbo batyaime ku desike.

Abaana abaisomelo nga bali kubegesa okutunga, ela nga bagemye empiso empanvu nhe ghuzi, nga byebatunga nh'omutela okuva ebintu nga sikaafu dhetuta mu nkoto dhaife oba nhama sweta agambalibwa.

Abakinhi nga bali kukinha amakinha amanyankole bavaile ebinhere munkoto abandhi abakazi besiba nhilesu munkendhe nga boo abaana bali kukinhila ghansi ate boo abakazi baghanhike emikono mwibanga, enhuma ere ghaligho nha bali bakubbila engoma okusobola okukinha amakinha nga era makinha bagakinhile kukisaghe.

Omusaadha agemye eilobo lyaswile mu nnhandha, yalingilila ebugwa ndhuba.

Omuntu nga yesabiike ebyambalo ebimutangira endhuki okumuluma nga aidhye okutola omubisi ogwo ndhuki guno gugye gutegekebwe okutundhibwa. Ndhikulegera gho ebiyumba ebyendhaghulo endhuki dhinho ghedhirudhibwa.

Omuvuzi oghe piki abeese abasabaze kupiki ye nga bali kutambulila kukigudho eitaka aye nga kumpi ghale babise kukifo ghebali kwokyela ebikaba era nga olibonha nga omuliro guli kutumbuka mwibbanga.

Ekifananhye ekyo mukyala alyoti amenhaike mugulu nga era abaami babiri banho bali mutaku ekintu eki muyambaku okughanhilila omugulu ogwo gusigale mu kifo eki kalamu.

Abaana abeisomero bali kusidanhwa emisindhe mu kisaghe nga kumbali oghe kisaghe kinho ndhi kulengerayo abali ku balingilila ate era nha lengelayo nhe nhumba edhe ndhaghulo abantu dhe basulamu.

Omukazi omusibe oghenvili abeese omwaana nga ali mukisaka era nga mungalodhe alinha ekintu oba kisubi kyeeye nga akigemye mungalo.

Engoye edhozebwa dhanikibya kughaya okusobole okukala, ghaya enho obonha nga bagisiba kukiyumba ekya zimbibwa nh'embagho nhe miti kyaselekebwa mabaati nga kumbali ere eriyo nhemiti egye ndhaghulo.

Lukululana n'emotoka ya isuzu etwikibwaku ebifuko ebyendhaghulo bitubire mukigira ekibi olwebityanka era nga eno emotoka ya isuzu esigikibwaku n'emiti ndhoghoza okutasa obutagwa.

Naikonta ezimbiibwaku olusengenge olw'emiti ghabagho nh'ekidhomola nh'ekikonteyina ekilimu eidhagala elitonhezebwa mu maadhi ganho, nga kumbali oghe naikonta enho ghaligho nh'emiti egy'endaghulo.

Esoghaanhi eliku enyama enkalilile, nga eliku enhanha embisi, obutungulu obubisi nh'obukoolakoola nga binho bibonheisa soghaanhi enho, okubonheka obulungi ya sikiliza omuntu okugilya.

Emikono egyo muntu nga gili kwidhuza eitaka mukatiba akamatafali nga kumbali ghale ghaligho amatafali agaghele okubwa age melezebwa ghabagho nhe kidhomola ekya kilagala.

Endhoki dhili ku kamuli ate obumuli bunho buli kubonheka bukalamu, endhoki dendha inho ebimuli, ebimuli binho bya omugaso eri endhoki ate era endhoki yonha yaba ya mugaso eri ebimuli binho.

Abantu ab'endhaghulo bali mu katale aka matooke ela nga mukatale munho gha simbiibwagho amammotoka, ghabagho nh'akagaali aka sibibwaku enkota enhenhe edha amatooke.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

Emikonho egyo muntu gigemye sanhiteeza oghengalo era nga sanhiteeza onho ndhidhukira mubisera bya kovidhi nhaintinhi yatuyamba nga okumokuzesa mungalo okutangera okutambuza obughuka okuva ku muntu omulala okugya kughundhi ghegha gho kyakendheza ku ensansanhya eye kirweire kinho mubantu abendha ghulo

Ensenene ensiike nga dhi seneibwa ku kigiko ekibaadhe.

Ekibuga ekilimu akeedi abantu mwe bakolela bizinhensi edhe ndhaghulo nha lengera ekisaaghe nsubila mwe bakolela ebye mizaanho nha lengera nhe engudho edhitambuza abantu abendhaghulo weghagho ghaligho nhe kizimbe ekili oti muzikiti abasilamu mwe basaalila.